Esikolo sabantwana abancane abantwana babhala ebhodini bayafunda ukuze bathole ukuphila kahle. Abantwana bathande ukubhala kakhulu.

Abantwana abancane banatha amahewu, amahewu alungele imizimba yabo abazali abanengi bahambisa abantwana esikolo ukuze beyethola ukudla okuyakha imizimba.

Esikolo abantwana abancane abahlezi phansi banatha amahewu. Amahewu alungele abantwana abancane ngoba ayakha umzimba

Esikolo sabantwana abancane, ugogo udlala labantwana, ugogo nguye umbalisi wabantwana, abantwana bathanda ukudlala kakhulu, lakho kuyancedisa ukuthi beqine emzimbeni.

Isikolo sefundo yaphansi iprimary siyakhwe kuhle kakhulu ngaphandle kulotshani abantwana badlalela etshanini.

Esikolo semfundo yaphansi abafana ababili babambisane inditshi elendumba eziphekiweyo. Abantwana badla ukudla okuyakha umzimba ukuze bakhule.

Eskolo esihle esemfundo yaphansi ye primary .Abazali bahambisa abantwababo eskolo ukuze bafunde bathole imisebenzi abayifunayo kusasa.

Esikolo sabantwana abancane e-Primary, abazali abanengi bahambisa abantwababo ukuthi beyefunda. Ukufunda kuhle ngoba abantwana bazathola imisebenzi emihle.

Yinto enhlle ukuhlanyela izihlahla. Abantwana bemfundo yaphansi eprimary baphethe amagabha alezihlahla phakathi okumele bayezihlanyela.

Esikolo semfundo yaphansi eprimary abantwana abancane bahamba esikolo besiya funda izifundo ezitshiyeneyo ukuze babe lempilo enhle eyakusasa.

Esikolo sabantwana abancani ePrimary abantwana bahlezi emabhentshini bebhalela ematafuleni kuqakathekile ukuhambisa abantwana eskolo

Isikolo esikhulu esemfundo yaphansi iPrimary, siyakhiwe kuhle kakhulu. Abantwana bayahamba esikolo ukuze bafunde bathole ukuphila kahle empilweni zabo.

Esikolo esemfundo yaphansi e-Primary, kulamabhentshi abambene lamatafula. Abantwana besikolo babhalela ematafuleni behlezi emabhentshini.

Isikolo esemfundo yaphansi iprayimari , isikolo lesi siyakhiwe ngezitina ezibomvu. Abantwana badlala phandle , abantwana abancane bathanda ukudlala ngoba kulungele imizimba yabo.

Isikolo esihle esikhulu. Abantwana abanengi bahanjiswa esikolo ukuthi bafunde bathole imisebenzi emihle bangakhula.

Esikolo esikhulu esemfundo yaphansi. Siyakhwe ngezitina ezincane ezibomvu. Abantwana bayadlala phandle. Abantwana abanengi bahamba esikolo ukuyefunda izifundo zabo.

Abantwana besikolo saphansi eprimary, abantwana bahlezi emabhentshini bayabhala bebhalela ematafuleni. Abantwana abancane kumele bahanjiswe eskolo.

Amabhentshi lamatafula amahle asesikolo semfundo yaphansi. Abantwana bayabhala bebhalela phezu kwamatafula behlezi emabhentshini.

Esikolo esemfundo yaphansi abazali abanengi bahambisa abantwababo esikolo. Ukubahambisa esikolo kuhle ngoba bazathola imisebenzi abayifunayo.

Abantwana besikolo. Iskolo lesi sihle kakhulu. Silomduli oyakhwe ngezitina ezincane. Abantwana kumele bahanjiswe esikolo, ukuze bafunde babelempilo enhle.

Iskolo esihle kahlulu esemfundo yaphansi iprimary. Abazali bahambisa abantwababo eskolo ukuze babelempilo enhle.

Esikolo esemfundo yaphezulu abafundi bahlezi ezitulweni bebhala izifundo zabo. Kuqakathekile ukuhamba esikolo ngoba kuyayenza umuntu ukuthi athole umsebenzi awuthandayo.

Esikolo semfundo yaphezulu iSecondary, kulabantwana abafundayo. Abanye abantwana bayahamba esikolo bafunde izifundo zabo beqinile. Abanye bayahamba besiyadlala.

Eskolo imitshina eminengi esetshenziswa ngabantwana, abantwana abanengi bafundela imisebenzi yezandla kuyanceda ngoba bayakwanisa ukuziyenzela izinto.

Esikolo sabantwana abancane kulamatafula lezitulo ezinhle. Abantwana bahlala ezitulweni. Bebhalela ematafuleni.

amantombazane amathathu awesikolo saphezulu e secondary bancedisana ezimfundweni zabo abantwana abanengi bafunda bencedisane ukuze baphumelele ezimfundweni zabo

Abantwana besikolo esikolo saphezulu e secondary bafunda besebenzisa umtshina, abantwana abanengi bayakuthanda ukufunda besebenzisa imtshina etshiyeneyo.

Ubaba otshova ibhayisikili. Eceleni kulamantombazana amane avela esikolo semfundo yaphezulu, sebebuyela emakhaya.

Esikolo esefundo yaphezulu kulendlu yokubalela elezigwalo ezinengi abantwana babala izigwalo ukuze baphumelele ezifundweni zabo.

Ibhakane eliseskolo semfundo yaphezulu elibhalwe ibizo leskolo. Abantwana bahamba eskolo ukuze babe lempilo enhle.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu abahlanganisela abafana lamankazana. Sebebuyela emakhaya Basemabhasini ukuthi bahambe

Isikolo esihle esiyakhwe kuhle kakhulu esemfundo yaphezulu esecondary. Abantwana bahamba esikolo besiyafunda ukuze bathole impilo enhle.

Eskolo semfundo yaphezulu isecondary. Siyakhwe kuhle iskolo. Abantwana bahamba eskolo besiyafunda ukuze bathole ukuphila okumnandi .

Ukudla okuyakha umzimba kulungele abantwana. Umntwana wesikolo semfundo yaphezulu uphethe inditshi elendumba eziphekiweyo.

Ibhakane elisesikolo semfundo yaphezulu elibhalwe ibizo lesikolo. Abantwana bahamba esikolo besiyafunda ukwenzela ukuba lempilo enhle.

Esikolo esiyakhwe kuhle kakhulu esemfundo yaphezulu abazali bahambisa abantwana eaikolo ukuze bafunde bathole imisebenzi abayithandayo.

Eskolo esemfundo yaphezulu esecondary .Iskolo siyakhwe ngezitina ezincane ezibomvu .Abazali bathumela abantwababo eskolo ukuze bafunde bathole ukuphila kuhle.

Umbalisi ufundisa abantwana esikolo semfundo yaphezulu esecondary uyabhala ebhodini ukuze bazwisise

Isikolo semfundo yaphezulu iSecondary. Abantwana abafana lamankazana bayabhala umhloliso. Abantwana kumele bapase ukuze bayephambili ngemfundo yabo.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu bayafunda besebenzisa amakhompuyutha kulezi nsuku amakhompuyutha ancedisa abantwana ezifundweni zabo

Untombazana umntwana wesikolo esemfundo yaphezulu uyabhala ebhodini. Abantwana abanengi bathanda ukufunda ngoba bayakwazi ukuthi bazaba lempilo enhle.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu yesecondary abafana lamankazana bayahamba phandle kwesikolo abantwana bathanda ukufunda ukuze babelempilo enhle.

Abantwana beskolo, sebetshayisile eskolo, sebehamba ezindlini. Ukufunda kuhle ngoba kuyenza umntwana azuze umsebenzi awufunayo.

Esikolo umfana uphethe inditshi elendumba eziphekiweyo ukudla okuyakha umzimba kulungele abantwana, abantwana abanengi banikezwa ukudla ezikolo.

Ubaba otshova ibhayisikili. Eceleni kulamantombazana, abantwana besiko semfundo yaphezulu abahambayo besiya ngekhaya.

Abantwana besikolo esemfundo yaphezulu banatha amanzi avela etankeni ahlanzekile ngoba akula ngcekeza engena etankini

Ibhakane elimhlophe elibhalwe ibizo leskolo semfundo yaphezulu eyunivesithi. Abantwana bafunda bezebeyefika eyunivesithi.

Iskolo esikhulu esemfundo yaphezulu e univesithi, sigonjolozwe ngamazenge , Abantwana abanengi bathanda ukufunda baze bayofika e univesithi

Eskolo esemfundo yaphezulu kulabantwana abahamba phandle . Abantwana abanengi bathanda ukufunda beze beyefika e university ngoba bayakwazi ukuthi bazathola imisebenzi emihle.

Iskolo semfundo yaphezulu eyunivesithi. Abazali bahambisa abantwa babo eyunivesithi ukuze bathole imisebenzi abayifunayo.

Isikolo semfundo yaphezulu, eunivesithi, abantwana bayafunda e univesithi, befunda izifundo ezitshiyeneyo abazazisebenzisa uma bedinga imisebenzi.

Esikolo semfundo yaphezulu eYunivesithi. Isikolo lesi siyakhwe kuhle kakhulu njalo sihlanzekile. Abantu abahamba eYunivesithi bafunda ukuze bathole imisebenzi emihle.

Isikolo semfundo yaphezulu eUniversity esiyakhwe kuhle kakhulu . Abantwana abanengi bahamba eUniversity ukuze bazuze imisebenzi emihle.

Esikolo semfundo yaphezulu eYunivesithi. Isikolo lesi siyakhwe kuhle kakhulu. Abantwana bafunda beze beyefika eYunivesithi ukuze bathole imisebenzi emihle.

Izingwalo ezinengi ezisetshenziswa ngabantwana besikolo semfundo yaphezulu. Abantwana bafunda ukuze bathole imsebenzi abayithandayo.

Esikolo semfundo yaphezulu e yunivesithi kuyakhwe kuhle kakhulu abafundi bahamba besiyafunda ngoba bafuna ukuthola imsebenzi ezabanceda empilweni.

Iskolo esikhulu esemfundo yaphezulu eyunivesithi, kuhlanzeke kakhulu, njalo sihle kakhulu. Abantwana abanengi bafunda baze bayefika eyunivesithi ukuze babe lempilo enhle.

Esikolo semfundo yaphezulu euniversity, abantu abanengi bathanda ukufunda besiyafika euniversity ukuze bathole imisebenzi emihle.

Ibhakane elisesikolo esemfundo yaphezulu. Abantwana abanengi bafunda baze bayefika e Yunivesithi ngoba ukufunda kuyabanceda phambili empilweni.

Imfundo yaphezulu. Abantwana abanengi bafuna ukufunda beze bayefika eyunivesithi. Lokhu bakwenzela ukuthi bathole imisebenzi abayithandayo.

Isikolo semfundo yaphezulu esihle kakhulu, abantwana bakhuthazwa ukufunda besiya phambili baze bayefika eUniversity ngoba kuzayenza bathole imisebenzi abayifunayo.

Abafundi besikolo saphezulu abahlanganisela abafana lamankazana abafundela ukuba ngodokotela ngodokotela basebenzisa imitshina emincane.

Indawo enhle efundela abantwana besikolo saphezulu eyunivesithi. Iyakhwe kuhle kakhulu abantwana bafika eyunivesithi ukuze bazuze imisebenzi abayithandayo.

Isikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi kuyakhwe kuhle kulezihlahla ezinengi ezinde. Izihlahla ziyavikela umoya ukuthi ungene esikolo.